Ekifanhanhi kino kili kukulaga, ebimmotoka, kinho ekimmotoka ki tulakita nga kili kukungula. Kili gezaaku okukungula ebilime. Ela nga munda mule mulimu nh'omuvuzi ali kukivuga.

Mu kifananhi kino, ndhi kulaga ekinhonhi, nga ekinhonhi kino kili mu ibanga eyo ghaigulu mu bileli ela nga kibbulwiike kighaniike nh'amaghagha bukalamu, ela nga kili kutambula mu ibanga, kili kubbuluka.

Ekifananhi kinho kili kukulaga ebisolo byo munsiko bina era nga ebisolo binho bili kulya, ebindhi bili kulya kaloti ebindhi bili kulya ebibala binho ebyo munsiko osobola okugeta amalike, amalike ganho ago munsiko.

Ekifanhanhi kinho kirikulaga abaghala babiri nga bali kusundha amaadhi okuva kunhaikonta era nga onh' oghundhi yegemye kumikono oghundhi alikusundha ole ghatagho. Nhaikonto enho ezira ku miti nga nhaikonto edhindhi bwedhiba nga badhikubiriraku emiti kumbali.

Ekifananhi kinho kili kulengeza omusaadha nga agemye enkasi mu mukonho gye era nga eyemereire mu kaato buno bwato binho obutonho obwa bawotatu era nga ali gezaku okuseyeya mpola mpola ku nhandha.

Ekifanhanhi kinho kili kulaga olubalama olwe nhandha era nga ghaligho nha mato kamaala agali kumbali agho nga ghale ghaligho nhe nhumba enzimbe obukalamu, einhuma gha bagho ensozi empavu obulungi.

Ekifanhanhi kino kiri kukulaga ekisasala eky'endhuki era nga kirimu era n'endhuki nnhingi nhingi, endhuki dhinho nga era dhiri munsiko era nga kyetolwairwa ebimuli ebyendaghulo.

Ekifanani kino kirigezaaku okukulaga embera eba mubibuga, a mubibuga bino ebyomugweyitoko, a era nga einhuma ghare ghaliwo ebikaba bingyi byowandikayese kasasilo era nga ghaliwo nibano abakola mubikaba balyawo, ghaneno kumbali ghaliwo omusadha ne'kyolooni oba keghandikayese akayu era nga omusadha ono alikulaga nti nibano abatyaama kumilyango edhetooy i okusolonza ensete okuva kwabo abantu ababa bagyire mubyolooni Okweyamba

Ekifanhanhi kino kili kukulaga enhumba, ela nga enhumba enho eli mu kikomela ekizimbe nh'amatafaali obulungi. Ela nga kumbali ghano enho ghaligho nh'enhumba eyindhi etali mu kikomela, nga ela ghaligho nh'ebigogo kumbali. Enhuma ele eliyo enhumba ya kalina, ela nga yo eliku nhi tanka ghaigulu, tanka ey'amaadhi.

Ekifananhi kinho kili kulaga omuvibuka oba omwana omuto era mama ghe yenha ali ghale, mukyala ali kunhwera amaadhi ku kadhomolo ake lita ikumi. Nga kikulaga nti ngeri embago yeri ghale yonha elaga nti bankainhuka bava kulimangaku.

Ekifanhanhi kinho kirikulaga engoye oba ebivalo ebyendhaghulo era nga ebivalo bino biri mwiidhuuka aye ebindhi babighanike ghaigulu, ebindhi ate biri ghansi mulangi edhendhaghulo.

Ekifanhanhi kino kiri kukulaga aah.. enhumba yakatonda aah osobola okugweta omusigiti era nga kumbali ghano ghansi ogh'omusigiti guno muluya mulimu emiti egyendhaghulo era nga bajisimba bukalamu.

Ekifananhi kinho kilikulaga aa.. ebilike ebimuli ku bisolo ebyo munsiko era nga lityaime bukalamu ghale ere munsiko lityaime kunsaga munsoko era nga ghaligho nhe miti kumbali mabali agho Kamala Kamala.